Daani n boŋo ka paɣaba ʒiya n kohari bi daguya loori n ʒiya ŋo paɣa so yɛla liiga ʒiɛ ka chɛ o zuɣu ka chɛ wain kala ka si gba yɛ liiga ʒiɛ baɣa o ka bara